Bingel debbo do mori mordi hado gasa mako. Odo waati bit fauniri be man. odo borni riga balejum, hanko man fu obalejo. Odo jodi ha nder shago je saloon man. bikkoi do wata bit, maube do wata bits pat ngam faunana gasa.

Bebel nyamugo nyamdu ɓe do maha on ngam huwoɓe yahata nyalla ha pellel kugal wala nyamdu, to ɓe duɗɗum pellel nyamugo nyamdu do ɓe nastandertotton be joda ɓe nyama banni boto godo do wada yadu wawandarugo ha pelel nyamugo nyamdu do be do sila dum be koromje boddum be televishon be hiite ɓedo wada dekoretin maajum ngam dasa kostomas.

Sauru yaadu, naftiran to goɗɗo kosungal maako ɗo naawa, ko to wala kosungal gootal. Jamanu jonta bo, ko haa jamanu naane fuu, lamɓe ɗo naftira ngam ɓe holla laamu maɓɓe, ɓe ferindira be himɓe. Ɓe ɗo naftira be sauru man bo haa asibitiji, jonta bo ɓe ɗo wanna himɓe koromje jooɗugo, to kosungal goɗɗo ɗo naawa.

Ɓingel Debbo Seuɗo oɗo dari ha Yeso TV,tv man, ɗo ha dou TV Sitan. Kankobo ɓingel Debbo man oɗo dari Fauni be Atampa mako bodɗum, Yeso Mako vangai. Ɓurnafu nanema robe'on ɗo Fauna be nyogol ɗuɗdum banni Riga judɗum judɗum.

Doombi nasara guda jeeɗiɗi. Ɗiɗo waali haa dou gene siwta. Ɗi voɗai haa nder saare, ngam ɗo vonna nyamdu, ɗo vonna kujeji nafturgu haa saare, ba roobaji be katako fu ɗo nyama sa’e fere. To faturu ɗon haa nder saare, nyamdu faturu on.

Worɓe fijoɓe bol ha caka pellel fijugo bol maɓɓe, goto juddo goto rammuɗo, rammuɗo man ɗo faɗi paɗe be soks je yadi be lumse bol mako, judɗo man bo o faɗai paɗe o waɗai soks, ɓe pat ɓe dari pellel hosugo woto on ɓe pat ɓe ɓale'en. Bol ɗo waɗa goɗɗo waɗ sattina ɓandu mako, to goɗɗo somi fu to fiji bol waɗan goɗɗo sattina ɓandu mum.

inji dirɓugo, ɗo dirɓa kujeji haako, bana tattasai be tumatur. Ɗo dirɓa marori bo to goɗɗo waɗan masai, ɗo dirɓa nyebbe suya bo to goɗɗo waɗan awara, ko kujeji fere bano holli haa kombi maajum ɗo, wodi waken suya dirɓinga ha nder roba, ɗo joɗi dou bokiti, ɓe wawan ɓe acca inji man bo yoora ɓe nama alkama ngam goɗɗo harnira gaari.

Defteji dina islama kur'aniji be hadisiji ,hasuduresugo defteji ko nasara viyata laibrary, didoresa defteji hader library on gamto gododo mari haje jangukiji deftere fere wara hosa hader janga ko kur’ani ko hadisi ko deftere nasara ko deftere tarihi fu togodo yahi library heban.

Chaka saare! Woodi haa vonni on haa nder saare man, ɓe ɗo vo’itina. Haa dammugal arande ɗo, woodi jarka ndiyam do jooɗi haa totton. Haa kombi windoji arande ɗo bo, woodi buhuji siminti jee ɓe vo’itinta saare man. Haa kombi windo karshe ɗo bo, woodi kataakooji be kujeji vo’utungo saare man pat ɓe ɗo vo’itina. Haa chaka saare man bo, woodi buhu be leddi ɓalejum jee ɓe vo’itinta kuujeji vonni haa nder saare man.

Hore ɓingel debbo ɗo mori boɗɗi be gasa mako beddi gasa seɗɗa. Oɗo mori manga manga gasa ɓalejum. oɗo feɗi yeri mako be riga ɓalejum. Omaɓɓi yeso mako bei emoji. Morɗi ɗo vo’itina gasa debbo especially himɓe Afrika ɓe ɓuri morugo ngam gasa maɓɓe voda kamɓe fu ɓe fauna.

Nyoogol atampa jey rowɓe, worɓe fu nyootan atampa man, amma nyoogol feerindiri be jey rowɓe. Worɓe nyootan sarla be riiga, rowɓe bo nyootan riiga juɗɗum, ko riiga be siket. Debbo on nyootata irin kare ɗo ɓorna, ɓe ɗo foondi kare man haa ɓanndu kujeji foondata kare. Haa ɓaawo maako bo, woodi caago jey nyootugo kare man, ɓe waɗi dikoretin hunnduko caago man, be giras kapet girin.

Nyebbam nyaɗɗum, ɓe ɗo wuja haa teppere kosɗe to peewol nangi goɗɗo. Ɓe ɗo wuja bo haa ɓernde to ɓernde goɗɗo sukki, ɓe ɗo wuja haa kine fu to kine ndamba ɗo ila. Nyebbam nyaɗɗum woodi nyaɗɗum sosay, woodi jey nyaday sosay. Jey nyaɗɗum sosay ɗo, mawɓe on ɗo naftira be maajum, jey nyaday sosay ɗo bo, ɓikkoy on ɓe ɗo naftirina.

Abarbaji ha dou korwal jungol je leɗɗe ɗo lota gite, ɓedda laɓbungo gite, ɗo vod’ina ɓandu bo ɓedda ndiyam ha ɓandu iyam goɗɗo fu ɗo ɓedda bawo maji ɓe ɗo dollira zobo gam zobo ɓedda felugo sai vurta be test ɗo lammi lammi ɗo waɗi cuga shuga ɗo vela.

Goɗɗo seuɗo ha dow lawol oɗo dilla be hakilel, oɗo waati boro ɓalejum je soroɓe kati. Oɗo tasba, yeso mako vangai. Oɗo faɗɗi paɗe ɓalejum, sarla ash, riga yelo. Ha ɓawo mako wodi danki je himɓe sorata kujeji maɓɓe ha totton, hankobo oɗo sora kati on.

Sallaya je julugo ɓeɗo ve’ita ha nder sudu, ko ha palo, ko ha yasi ko ha goddo hebi pellel julugo fu jula wodi sallayaji manga manga je be ve'itita ha nder julurde ngam julobe jula, julde don nafa goɗɗo ngam kanju'on yarata goɗɗo lahira.

Hoore debbo, o ɗo moori, be gaasa ɓeddaari ɓaleejum be boɗeejum, moorɗi irin ɗo jey gaasa ɓeddaari ɗo, waɗan lebbi ɗiɗi fu hoore debbo hiiday, ɓe ɗo moora on ngam debbo vooɗa, fawna, pat p boo nder rooɓe. Haa yeeso maako woodi debbo ɗo dari wala yeeso maako hollay, be ɓernde maako on tan ɗo holli, haa ɓaawo maako bo, woodi debbo ɗo jooɗi haa dow korowal kosɗe maako on tan holli.

Suka gorko manga oɗo dari be riga mako be sarla mako tirikota, je yahugo bich, odon volda be goɗɗo ha telefon waya petel, ha ɓawo mako bo wodi windo manga je himbe nane na najen jamanu'on ba mahol o dari ha kombi majim bo danejum on.

Fayande defugo marori naftirta be hite lantarki to hite lantarki ɗon goɗɗo hosa feɗa ɓoggol majum be soket sai waɗa marori mun be ndiyam mu defa ɓenda ɓe ɗo defa marori on tan beman woɓɓe fere bo dolla ndiyam ko dolla makaroni kos spageti fo hd00 fayande do nebaiku na sara vurtini.

Kuje lootugo kare, naftira be hiite lantarki, hautan ɓoggol maaga be soket to hiite warti waata kare haa ner to waati Omo bee lumse fuuh lootan laaɓa tas ngam juuɗe goɗɗo siwta ɗon wallita goɗɗo to kare maako ɗuuɗi o watan haa ner o loota.

Nyebbam wujugo ha futere to godɗo nauni wujan ha futtere man ngam yambita law. To goɗɗo ɗo mari fufe ha bandu maako, ko futtere ha yeeso maako, ko roɓe to ɗo mari pimpus wawan wujugo nyebbamɗo ngam bara futte mai ko bara futtereo nauni man.

Sare Nyamugo Nyiri mauɗo be Petel ɗo yaha Totton nyama. ɓurna fu ɓiɗo maha'on ha dau Lawol ngam huwoɓe Ko kuma to goɗɗo ɗo yadu nangimo dara ha totton Nyama. ɓeɗo Sora yamduji Kala Kala, ɓiɗo Sora Nyiri lawiga be wara. ɓiɗo waɗa ha be Sinaks fu to Godɗo yiɗi, tokkini be jaumu Sari man, ɓe ɗo Maha manga be Petel je marɓe Cede be je Talaka'en.

Dungo jangoel ko nasara viyata bota fly ha jude goɗɗo kanjum burda wartugo wakkati dungu ngam yiɗi pewol, yiɗi pellel jangol wakkati gulɗum dudai vurtugo ngam kanjum ɗo, ɗo vo'itina pellel yiɗi pellel peudam.

Korowal ɓedo waɗa ha nder sudu ngam ɓe sila ha sudumai voɗa, wodi koromje manga manga wodi bo peppetel, ha dow korowal man bo wodi kuje saɓɓugo ha hore, kuje saɓɓugo hore ɗo ɓedo waɗa manga ɓedo waɗa petel, manga man ɓeɗo waɗa ha dow leso ha sudu petel man bo ɓedo wata ha palo.

Hoore ɓingel debbo be gaasa ɓeddaari, ha ɓaawo hoore man, oɗo feɗi kooli maako pat maaji gudaa sappo, kooli man o ɗo ɓeddi be peɗeeli ɓeddaari ha kooli man, bo ɗo waɗi halagaaje gudaa tati, roɓe ɗo waɗa peɗeeli ɓeddaari ɗo ngam pawne. Ɓurna fu roɓe juulata on waɗata, roɓe juulata ɓeddataako peɗeeli.

"Sukaɓe worɓe"mauɓe fijoɓe bol goto be paɗe be soks goto bo wala paɗe wala soks goto juɗɗo goto bo ramuɗo ha ɓawo maɓɓe wodi chi'eji kampaniji ha chaka pellel fijugo bol man onɓe woni ɓeɗo dari nana ɓeɗo fija bol on ba.

Koromji hautaka ɓe tappi ɓe resi bannin bei katakojiman ɓe watai katifa to ɓe wati katifa be yadi ɓeɗo siga ha ndar palo koɓe viyata pelel jonde gam to goɗɗo joɗi nana ɓeldum joɗe ɗo ɗiggi ki na bananta koromje cakasare je wala katifaji ɗo.

Sudujangirde be alluha ɓalejun je bongoru, ɓikkai do joda hader janga banni mauɓe fu jodan hader janga bingyal on gotel hadu be deftere oru jodi titi alluha orovinda jamanu jonta be do naftira be alluha danejun be maka jamanu nane bo bi naftira be alluha balejum banni be chok.

"Kare paune"fere ha ɓandu fere ha yeso ɓedo wujen nyebbam ha bandu ngam bandu goɗɗo ɗigga voɗa bo laba fere bo ɓeɗo wada urdi on ngam urdi velina ɓandu goddo ta nasta nder himɓe ɗo haccha fere bo ɓe waɗan urdi ha nafki on ngam ta nafki goɗɗo haccha fere bo ɓe fenta ha yeso bana pauda be finari be maskara ngam yeso voɗa ɓurna fu roɓe on ɗo naftira.

Sare ɓe fuɗi mahugo timminaka, be dammugal teddu ɗum je yonde sare, ha dou maji ɓeɗo maha be katakoji ɓe timminai mahugo sare man, ha yeso sare man bo wodi gene je to goɗɗo remai fellel mai gilɗi vurtan.

Jawe jude je paune roɓe be worbe fu do wata do wada debbo voda to owati je mako gam debbo je mako do mari paune je worɓe bo wala paune ɓe do wata gam goddo vurta voda fauna nastadar himbe kodr moftarde.

Ba'itenje guda tato, ha kombi ba’itenje woni hacaka do wodi roɓe guda ɗidi ɓedo suddi suddaare bodeje ɓe do rondi tire biriji je soggo ha kombi ba'itega manga do bo wodi ba’itenga petel je hosi himɓe ɗuɗɗum ɓe nasti ha nder be waɗan yadu ba’’itenje do ɓedo hosa kareji haandar be himɓe fere to nasta ndar kauye je wala lawol manga boɗɗum sei jarendi.

Ɗereeji hokkugo habaruji, kala habaru goɗɗo yiɗi nanugo fu to wawan jangugo jangan ha ɗereji irin ɗo, kala ko fe’ata ha duniya ɗo fu iga leddi yaasi iga leddi amerika ko hatoi goɗɗo to he wawan jangugo ni jangan ha derreji ɗo, ɗo hokka habaruji ha be je supot fu, to goɗɗo wawata jangugo bo heɗita ha rediyo ko laara ha tibi.

Lasi gitte je nasara tapi ha juɗe goɗɗo do jorgi, ɓurna fu roɓɓe on ɗo faunira be man wata ha dou lasi gitte maɓɓe Ngam lasi gitte maɓɓe ɓeɗɗa jutugo, to ɓe timmini faune mambo ɓe ittan be resa ngam jango bo to ɓe loran ɓe fauna ɓe ɗo wata'on ɓe yada ɓangilay, be kala sarimoni ɓe watta pat.

Paranti rottiran nyamdu hanɗer. Be wannan goɗɗo nyama nyamɗu. Ko to goɗɗo waɗi hoɓɓe wawan wannamo nyamɗu ha nɗer. ha kombimaji bo woɗi parantijiman fere. Woɗi paranti mbetta woɗi bo juɗɗum. woɗi ni sitael boɗɗum kala-kala panni ngam ɓe naftiran ɓe nyamira nyamɗu.

Gasa ɓeddari ha hore ɓingel debbo o joɗi mori be majum. O mori juɗɗe ha caka ɓawo mako o ɗo ɓorni limse pinc, o ɗo joɗi yeso mako wailitaka be yeri mako ha noppi mako o ɗo fauni be mai ɓe ɗo mora be gasa ɓeddari ngam gasa ɓedda voɗugo, be more voɗa.

Ɓedo wata ha hunduko on ngam ta yora, to hunduko mai arti yoribo, ɓe wawan be wata bannin mai ngam heɓa ummita, burnafu rewbe, on ɗo naftira be irin nyebbam do, ngam do mari penti, amma worbefu do naftira ngam ta hunduko maɓɓe yora.